Daa bihi n bala daa puuni ka bi bɛ maa paɣa mini doo zala daa maa sunsuuni paɣa maa yɛla liiga piɛli doo maa pili la zipiligu ka kpa ninkpara bi shɛba ye la liiga ʒɛhi ka kɔhari bina yara.

wawariba m-bɔŋɔ paɣaba ni dabba paɣaba maa nyɛla ban ye neen' sabila ka so chinchina ka dabba maa ye chinchini nema paɣaba maa nyɛla ban mali zabiri